Iddoo kanatti wanti nuti amma argaa jirru kun namoota hojii mana rifeensaa hojjetaa jiran argaa jirra. namichi taa'ee rifeensa isaa sirreeffachaa ykn murachaa jiru kun baay'ee bareedaa fibaay'ee miidhagaa kan tahedha.

Daldaltoonni uffataa maamiltoota isaanii harkisuuf tooftaalee garaa garaa kan fayyadamanidha. Isaan keessaa uffata iddoo argamuu danda'utti nama nam-tolcheetti uwwisuudhaanidha. Namoonni uffata kana bitachuuf fedhii qaban irraa ilaaluun bitachuu ni danda'u.

Namoota waliin ta'anii dhimma tokkoof ba'an fakkatu. Baay'een isaanii dubartoota musliimaati. Uffata walfakkaataa kan mataa isaanii dhoksu uffatanii jiru. Namoonni kaan waliin haasa'u, kaan immoo kallattii adda addaa ilaalaa jiru.

Bineensota bosona galanii fi yeroo baayyee namarraa fagaatanii galan argaa kan jirruu fi maqaan isaanii ammoo qamalee yookaan qalamee jedhamuun kan beekkamanidha. Baayyinni bineensa kanaa meeqadha? Maalimmoo hojjachaa kan jiranidha?

Bakka kanatti kan argamu dhagaadha. Dhagaan kunis bakka tokkotti walitti qabamee kan jiruu yommuu ta'u ijaarsaaf kan qopheeffamedha. Dhagaan meeshaalee ijaarsa manaa keessaa isa tokkoo yommuu ta'u manneen akka gamoo faatu ittiin ijaarama.

Biyyi lafaa bu'aa ba'iiwwan hedduu waan qabduuf namoonni akka isaaniif mijatu godhanii irra kan jiraatanidha. Lafti gaara qabu kun riqicha dhagaa fi sibiila qabuun ijaaramee jiru kan qabudha. Namoonni isarra deemanii ce'u.

Namoonni ogummaa suphee hojjechuu qaban, shoora uummataaf taphatan hedduu qabu. Meeshaan cilee baachuu fi irratti abidda bobeessuuf nu gargaartu kun namoota magaalaa jiraatan baay'inaan kan fayyaddudha. Kunis aarri akka mana hin balleessineef kan gargaarudha.

Marqaan akka biyya kanaatti baay'ee jaalatamaadha. Nyaanni kun faayidaa guddaa kan qabu yeroo ta'u namoonni baay'eenis dhimmoota garaa garaa irratti itti fayyadamu. Kana malees nyaanni kun baay'ee lallaafaa waanta ta'eef namoonni ilkaan hinqabnes nyaachuu danda'u.

Barsiisota mana barumsaa keessatti argaman kan lama ta'anii wal cinaa dhaabbachaa jiran argaa jirra . isaanis uffata seeraa kan barsiisonni mana barumsaa keessatti yookaan kutaa barnootaa keessatti uffatan uffatanii kan jiranidha.

Iddoo kanatti wanti amma nuti argaa jiru kun namoota baay'ee taa'an argaa jirra. namoonni kun hundi isaanii alaabaa ABO ykn adda bilisa baasaa uummata Oromoo baatanii ykn achi ol qabanii mallattoo wayii agarsiisaa kan jiranidha.

Biqiltuu yookaan ammoo gosa midhaanii keessaa tokko yoo ta'u innis maqaan isaa midhaan garbuu jedhamuun beekkamudha. Kunis ooyiruu irra kan jiruufi reefu bichaachaa kan jirudha. Garbuun maaliif nama kan gargaarudha?

Qaruurri saamsamaan miriindaaan guutame ja'a tarree galee dhaabbatee jira . Miiriindaan gosoota dhugaatiiwwqn lallaafaaa keessa isa tokko. Innis yemmuu namoonni dhukkubsatan kan dhugamuudha . Kana malees, namoota hir'ina dhiigaa qabaniif ni fayyada.

Kuduraalee fi muduraalee karaa cinaatti argamu argaa kan jirrudha. Innis lafa kana kan jiruuf gurguramuuf yoo ta'u namni bitachuu barbaadu asii dhufee kan bitatudha. Maqaan tokkoon tokkoon kuduraa asirratti argamu kanaa maalidha?

Iddoo kanatti wanti nuti argaa jirru kun xiyyaara kan tahedha. akkasuma illee xiyyaarri kun xiyyaara baay'ee bareedaa Fi baay'ee miidhagaa kan taheedha. xiyyaarri kun baay'ee guddaa kan. tahedha. xiyyaarri dhaabbattee kan jirudha. xiyyaarri kun xiyyaara samii irra kan adeemudha.

Lukkuun dhalaa fi kormaa jedhamuun bakka lamatti qoodami. Inni kormaan isa halluu adii yoo ta'u, diddiimtuun immoo dhaltuudha. Iddoo magariisaa keessa naanna'anii nyaata isaanii funaannatu. Lukkuu dhaltuu fi kormaan waliin jiraatu.

Suuraa irratti kan argamu meeshaa manaa keessaa tokko kan ta'edha. Gosti meeshaa manaa kunis migira irraa kan tolfamedha. Mana keessatti meeshaalee gara garaa kan namni itti fayyadamu kan jiran yommuu ta'u wantoota gara garaa irraa tolfamu.

Kuni biiroo iddoo hojjataan taa'ee hojii isaa itti hojjatuudha. Bakka kanatti teessoon fi kompiitarri teessoo kan isaa irra kaawwamee jira. Biiroon kun bal'aadha. Deeskiin kan kompiitarri irra taa'e bifa diimaa qaba. Kompiitarri ammoo bifa adii qaba.

Kuni weellisaa Afaan Oromoon weellisuudha. Weelliisaan kun uffata aadaa bifa burtukaanawaa fi adii walmakaa ta'e uffatee, harka isaa olfuudhee sirbaa jira. Dudduuba isaammo namoonni farda yaabbatanii tarree galanii dhaabatanii sirba isaa bareechaa jiru.

Kun mooraa mana kireeffamuuti. Mooraa kana keessa manni kutaa garaa garaa fi baay'ee qabutu argama. Fuldura mana kanaatti ammoo biqiloonni garaa garaa dhaabamanii jiru. Biqiloonni mooraa kana keessa jiran kun maal keessa dhaabamanii argamu?

Dubartiin kuni faaya aadatiin faayamtee kan jirtuu fi ba'aa dugda isheetti baattee kan jirtuudha. Morma isheetti callee haalluu garagaraa qabu godhattee jirti. Dudduuba isheetti mukkeen nuraasni kan jiranii fi samii keessa duumessi kan jiruudha.

Kun kitaaba Afaan Oromoon barraa'e yoo ta'u, mata dureen isaa 'Eelaa Jireenyaa' jedha. Barreessaan kitaaba kanaa Baqqalaa Lataa Warquu jedhama. Qolli kitaaba kanaa odeeffannoowwan waa'ee kitaaaba kanaa of irraa qaba. Suuraan qola kitaaba kanaa irratti argamu maalidha?

Uummanni biyya kanaa labsii duula biqiltuu dhugoomsuudhaaf haamilee guutuudhaan ba'ee biqiltuu kana dhaabaa jira. Kun immoo biyya kanaaf faayidaa guddaa qabaachuudhaan beekama. Kana waanta ta'eef duulli kun waggaa waggaadhaan bifa ho'aan itti fufaa jira.

mana kuusaa dhugaatii lallaafaa kan ta'e kanneen akka dhugaatii kookaakoollaa, peepsii fi dhugaatii biiraa beddellee faa'aa as keessatti argaa kan jirrudha . gariin isaanii alkoolii kan of keessaa qabaniifi gariin ammoo kan hin qabnedha.

Iddoo konkoolaataan Zii-Luusii jedhamtu baay'inaan itti dhaabbattudha. Bakki isaa bakka gurgurtaa gosa konkolaataa kana yookiin ammoo iddoo dhaabbannaa isaa fakkaata. Bifti isaa cinaan keelloo, gubbaan ammoo magariisadha. foddaawwan cinaa lamaa fi dudduubaan foddaa tokko qaba.

Iddoo kanatti wanti amma suuraa isaa as irratti argamaa jiru kun wantoota addaa addaati. akkasuma illee wantoonni argamaa jiran kun mana, nama fi biqiloota gosa addaa addaati. manni kun kan eenyuti jettee yaadda?

Naannoo kanatti meeshaaleen gosa garagaraa ta'an, sirna bittaa fi gurgurtaaf dhiyyaatanii kan jiranidha. Namootni naannoo kanatti ni jiru. Ibsaan ni ifa. Iddoon kuni lafa bittaa fi gurgurtaan garagaraa itti gaggeeffamuudha.

Allaattin kun makoodii jedhamti. Guddinni ishee giddu galeessadha. miilli ishee bifa burtukaanawaa qaba. Baalleen ishee cululuqaa fi luucca'aadha. Ijji ishee bifa diimaa qaba. Afaan ishee gurraachadha. Allaattin kun qabdee lafa irra deemaa jirti.

Atileetii biyya keenya Itiyoophiyaa kantaate atileet Warqinash Iddeessaan dogommii fiigichaa yeroo mo'attudha. Fiigichi kun fiigicha maaraatoonii dubartootaa Osaakaatti bara 2025 akka lakkoofsa alaatti gaggeeffame yoo ta'u isheenis injifannaan xumuuruu dandeesseetti.

Namoota baayyatanii karaa guddaa kan asfaaltii ta'e irra fiigicha fiigaa jiran argaa kan jirrudha. Kunis uffata wal fakkaataa uffatanii kan jiranidha. Namoonni kunneen sababa isana fiigicha kana fiigaa jiraniif maali?

Dirree bal'aa guddaa irra qamadii yookan garbuun saraaran facaafamee jira. Midhaan sararaan facaasuun oomishaa fi oomishtummaa dabaluu bira darbee lafa qonnaa fi humna namaa irree qusachuu keessatti ga'ee ol'aanaa taphata.

Dibata kooka'aa kan fuula namaa bareecha jedhamuun dibatamudha. Lafa irra ciibsanii asii gadii suuraa kan kaasanidha. Halluun isaa immoo gara diimaatti dhiyaata. Qadaadni isaa diimaadha. Lafti isaa sarara sarara qaba.

Kitaaba mana amantaa islaamaa kan ta'e quraanadha. Quraanni kun qolli gubbaa isaa haalluu keelloofi gurraacha kan ta'edha. Kitaabni kun baay'ee guddaa yoo ta'u innis waa'ee amantichaa kan ibsudha. Ati kitaaba kana dubbistee beektaa?

Kuni iddoo gurgurtaa bunaati. Bunni filfilamaa kumtaalatti naqamuun achi keessaa madaala hangaatiin gurgurama. Naannoo oomisha bunaa kanatti harki bifa gurraacha qabu buna kana qaqqabee ilaalaa jira. Bunni kun buna qulqulluu fi kan miicameedha.

Barattoota mana barumsaa keessa naanna'anii taphachaa jiraniidha. barattoonni kunniin uffanni seera manaa barumsaa isaanii garri mudhiidhaan olii diimaafi garri mudhiidhaan gadii immoo gurraacha Kan ta'eedha. manni keessatti baratan tokko iddoo isaan taphatan cinaatti argama.

Uummatni biyya gara garaa jiraatan aadaa saba isaanii irratti hundaa'uun cidha isaanii kan gaggeefffatanidha. Namoonni kun lamaan uffata aadaa naannoo isaanii uffatanii cidha isaanii gaggeeffachaa jiru. Namoota qomoo eessaati jettee yaadda?

Kun Cidha warra amantoota Ortodoksii Tawaayidoo Itoophiyaati. Cidhi kun kan gaggeeffamu mana amantaa keessattidha. Warroonni cidha kan godhachaa jiran, cidha kana irratti uffachuun kan ta'uuf uffata kaabbaa jedhamu kan bifa gurraacha fi bifa burtukaanawaa qabu uffatanii argamu.

Dhalli namaa jiraachuudhaaf nyaata gosa hedduu fayyadama. Kun immoo fayyaa qaama namaatiif baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf jecha namoonni hedduun hanga humna isaanii gosoota nyaataa baay'ee fayyadamuu barbaadu. Keessumaa nyaanni baramaan biyya kanaa Daabboofi itti nyaata kan biraa fa'aafi buddeenidha.

Iddoo kanatti wanti amma suuraa isaa argaa jirru kun gamoo bareedaa fi miidhagaa kan taheedha. akkasuma illee gamoon kun gamoo darbii sadii kan qabudha. gamoon kuni akkaataan ijaarsa isaa kan baay'ee miidhagudha.

Garee yookaan baandii shubbistootaa sirba irratti shubbisaan gahee bahatan argina. Shubbisni garee aartii keessatti kan ramadamuu yommuu ta'u naannoolee Itoophiyaa keessatti argaman, godinaalee gara garaa keessatti shubbisa gosa gara garaatu jira.

Kun mana amantaa Ortodoksii Tewaayidoo Itoophiyaati. Tajaajiltoonni meeshaa muuziqaa kanneen akka kiraaraa qabatanii faarfachaa jiru. Tajaajiltoonni kun tarree galanii bifa namatti toluun faarfachaa jiru. Namichi gidduu irratti argamu kun maal mataa isaatti kaawwatee argama?

Namoonni baay'een yeroo ijoollummaa isaanii taphoota baay'ee taphatanii darban. Kun immoo yeroo baay'ee yaadannoo hin dabarre ta'ee namoota baay'ee keessatti hafa. Kana jechuun waantota yeroo sana darban akkasumas namoota wajjin taphachaa turan hedduutu yaadatama.

Kunneen atileetota dorgommii fiigichaa irra jiranidha. Atileetonni kun dhuma fiigichaa irratti kan argaman yoo ta'u, wal morkii cimaa keessa jiru. Atileetiin biyya Itoophiyaa Tigist Alamuu jedhamtu sadarkaa duraa irratti argamti. Fiigichi isaan fiigaa jiran kun gosa kamidha?

Tajaajilli Poostaa Itoophiyaa dhaabbata biyya kana keessatti ummurii yeroo qabudha. Tajaajilli kun yeroo durii keessa itoo teekinooloojiin hindhufin dura addunyaa kana tajaajilaa kan turedha. Poostaan yeroo ammaas tajaajila hedduu kennaa jira. Odeeffannoon karaa kanaan darbu icciitiin isaa eegamaa waanta ta'eef fayyadamtoota hedduu qaba.

Dubartiin kun haalluu gogaa fuulaa gurraacha kan qabdu yoo ta'u, rifeensa ishee akka aadaa isheetti dhahattee, harka isheetti faaya sibiila irraa hojjataman kaawwattee fi morma isheetti immoo caaccuu kaawwattee jirti. Dubartiin kun, aadaa ummata Tigree calaqqisiisaa jirti.

Kuni bakka itti guyyaan dhalootaa akka itti kabajamuuf qophaa'edha. Bakki kun nami guyyaa dhalootaa kabajatu suuraf illee fayyadamuu danda'a. Bakki kun afuuffaa fi wantoota gara garaan faayamee mul'ata. barreefami Afaan Ingiliffaan "Happy Birthday" jedhu illee barraa'ee argama.

Waantonni warshaa keessatti oomishaman baay'een isaanii akka hinbanneef waantota adda addaatiin saamsamee gabaadhaaf dhiyaata. Kun immoo faayidaa namoonni oomisha sana irraa argatan guddisuu danda'a. Kanaaf jecha bakka baay'eetti haala kanaan hojjetama. Kun immoo cimee waanta itti fufuu qabudha.

Namoota walitti qabamanii waaqeffachaa jiraniidha. namoonni kuni uffata halluu adii qabu uffatanii jiru mataa isaaniitti uffata adii maratanii jiru. halka isaaniitti ulee dhadhaabataa mana amantaa kiristaanaa keessatti itti fayyadamani qabatanii jiru. suuraan tokko isaan bira ni jira.

Waan uffata fakkaatu Kan keessi Isaa ispoonjii of keessaa qabudha. yeroo rafnu mataan keenya Akka hin dhundhulleef mataa Jala Kan buufannuudha. uffànni inni ittiin haguugamee jiru halluu diimaa Fi adii abaaboo fakkaatu qaba.

Asxaan amantii waaqeeffannaa mallattoo adda addaa qaba. Mallattoowwan asxaa amantii waaqeeffannaa irratti argaman marga jiidhaa, bokkuu, callee fi kan kana fakkaatudha. Gubbaa irraa Afaan Oromoon barreeffamni ' Waaqeeffataa ta'uun ofta'uudha ' jedhu katabamee jira.

Kuni qodaa dhugaatiwwan garaa garaa itti buusuuf gargaarudha. Qodaa kanatti yeroo baay'ee bishaantu naqama. qodaan kun deeskii nyaati fi dhugaatiin itti dhiyaatu irra kaa'amee jira. Bakki meeshaan kun itti argamu ala mooraa keessadha.

Saamunaa huccuudhaan miiccudhaaf ooludha. saamunaan yemmuu huccuu miiccinu xurii huccuurraa qulqulleessuuf Kan ittiin miiccamuudha. saamunaan keemikaala Kan of keessaa qabu waan ta'eef wantoota huccuu keenyarra Jiran kanneen Akka ilbiisotaas ajjeesuufi ni fayyada.

gosa midhaaniin keessaa tokko kan ta'e argaa kan jirru yoo ta'u innis kan maqaan isaa garbuu jedhamuun beekkamudha. kunis ammoo ooyiruu irra kan jiruufi reefu asheetaa kan jirudha. lafa bal'aa irratti kan argamudha.

Kun walitti qabama loogoowwan miiidiyaa hawaasaa kanneen akka Feesbuukii, Yuutuubii, Inistaagiraamii, Waatsaappii, Telegiraamii, Tiiktookii, Tiwutarii, Liinkid'iniifii kanneen biroo ni argamu. Miidiyaaleen hawaasaa loogoon isaanii as irratti mul'atu kun miidiyaalee dhiibbaa gurguddaa uumuu danda'anidha.

DoctorAbiy Ahimad ministeera biyya biraa waliin teessoo gurguddaa adda addaa irra taa'anii kan fuldura isaanii laalaa jiranidha. Isaan lachuu duuba alaabaa biyya isaanii ibsutu jira. Obbo Abiy duuba alaabaa biyya keenyaatu jira.

Mana keessatti soofaa walitti gaggaragalfamee jiru ka agarsiisu yommuu ta'u, gidduu immoo minjaala akkaan miidhagaa ta'e, kan Halluun isaa gurraachaa fi hafanni minjaalicha jala jiru immoo daalachatti kan dhiyaatuu fi miidhagaadha.

Suuraa daandii magaala keessaa fi ijaarsa gamoowwan magaala keessatti argamanii akkasumas konkolaattota daandii irra imalaa jiran kan argisiisudha. Firiin biqiltoota nyaataaf oolaniis qarqara daandii keewwamee gurguramaa kan jiru ta'uu isaa hubanna.

Kun kitaaba Afaan Oromoon barreeffame yoo ta'u, mata dureen isaa 'Ilaalcha Oromoo' jedha. Kitaabi kun kan barreeffame hogganaa Waldaa Maccaaf Tuulamaa kan ta'an Obbo Dirribii Damiseetini. Qolli kitaaba kana gidduu isaarran mallattoo Odaa qaba.

Kuni meeshaa mana dhiqannaa hojjachuuf gargaarudha. Meeshaan kun Iddoo dhiqannaatti lafatti maxxanfamuun bishaan gara bool'aatti qajeelchuun bishaanichi gara bool'aa akka deemu gochuuf kan ooludha. Meeshaan kun bifa adii kan qabu, yoo ta'u boci isaa boca rog-afreeti.

Fuula keenya wantoota uumamaan miidhagsuun ni danda'amaa? Hanqaaquu akkamitti fuula keenyaaf fayyadamuu dandeenya? Dabaaqulli yookiin buqqeen fuula dubartii kana miidhagsa jettee ni yaaddaa? Haala kamiinis fayyadamaa jirti? Dibatni kun makaa avokaadoo ni qabaa?

Kuni mana kutaa garaa garaa qabuufii kireessuuf ijaarameedha. Namooti ammoo balbala isaarra dhabaatanii, kuuwwan ammo taa'anii argamu. Manni kun foddaawwan babal'aa qaba. Mooraan isaa diriiraa fi seeramikiin kan tolfafameedha. Mooraa kana keessa qodaawwan garaa garaa ni argamu.

Biyya keenya keessatti namoonni baay'een mana foonii banuudhaan daldala isaa gaggeessaa jiru. Kun immoo bu'aa loonii biyya kana keessatti mirkaneessuun akk adanda'amu taasisaa jira. Kana malees namoonni hedduun foon kana bakka sanaa nyaachuudhaan fayyadamoo ta'aa jiru.

Kun baattoo shiiniiti. Baattoon shinii kun muka irraa kan tolfame yoo ta'u, qabannaa illee qaba. Meeshaan kun shinii of irratti baatee argama. Qodaa kana irratti boci garaa garaa irratti bocameera. Lakkoofsi shinii qodaa kana irratti argamu meeqadha?

Muummeen ministaroita biyyoota sadii tarree galanii waraqaa irratti mallatteessaa jiru. Isaanis muummee ministara Itiyoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad , Pireezidaantii Turkii Rasiiph Xaayib Erdoogaan fi Pireezidaantii Somaaliyaa fa'aadha. Duuba isaanii alaabaan tarree galee dhaabbatee jira.

Iddoo kanatti wanti nuti argaa jirru kun namoota baay'ee kan taa'anidha. namoonni kun ijoollee dubaraa ykn ijoollee shamarranii kan taa'anidha. ijoolleen shamarranii kun bifti isaanii magaala baay'ee bareedoo Fi baay'ee miidhagoo kan taa'aniidha.

Iddoo kanatti wanti nuti argaa jirru kun namicha sibiila caccabaa bituudhaaf karaa irra adeemaa jira. namichi kun baarmexaa wayii uffatee waan tahe dugdatti baatee adeemaa kan jiruudha. akkasuma illee iddoo kanatti wantoota addaa addaatu argamaa jira.

Qaamota bishaanii keessaa laggeen ijoo fi kan jalqabaa yoo ta'an, lagdi Gibee lammataa isaan keessaa tokkodha. Lagni kun biyya Itoophiyaa naannoo Oromiyaa keessaa kan maddudha. Humna elektirikii maddisiisuuf kan gargaarudha.

Bakki kunneen, bakka namoonni muka cilee itti qopheessanii fi haguuganiii korojoo guddaa keessa ka'anii gurguranii dah. Mukni cilee lafa muka lafa keessa awwalanii ibiddaan gubuun kan qophaa'u yoo ta'u, akka madda ho'aa fi nyaata bilcheessuuf fayyada.

Kun ammoo meeshaa ibidda keessatti bobeessuuf yookiin ammoo hixaana keessatti aarsuuf fayyaduudha. Meeshaan kun mana keessatti argama. Bifti qodaa kana alli isaa bifa magariisa kan qabu yoo ta'u keessi isaa ammoo bifa adii qaba.

Nama mana keessatti siree sirreessaa jirudha. Namichi Kun gubbaatti uffata adii, jalaan immoo surree jiinsii uffatee jira. Namichaan garasitti immoo teessumni ni mul'ata. Dudduuba isaatti immoo minjaalli sadarkaa sadarkaa qabdu ni mul'atti.

Muki guddaan kun Ejersa jedhama. Isaa gararraa ammoo gaara bosonaan uwwifame tokkotu jira. Jala isaa ammoo laga yaa'uu tokkotu jira. Naannoon isaa kun biqiloota magariisaan kan haguugamedha. Haalli yeroo fakkiin kun itti fudhatamee halkanidha.

Qabeen meeshaa aadaa hawaasa tokkoo ibsuu keessatti gahee olaanaa qabudha. Meeshaan kun callee akka faaya miidhagunaatti gargaaruu fi gogaa irraa kan hojjetamudha. Marqaa itti naquudhaan dubartoonni waliif geessuun kan beekamanidha.

Kuni Miidiyaa OMN jedhamudha. Gaazexeessaan istiidiyoo keessa taa'ee oduu himaa jira. Oduun isaa waa'ee waraana Tigiraayi fi waa'ee Waraana Bilisummaa Oromoo(WBO) irratti kan xiyyeeffateedha. Dudduuba gazeexeessaa kana loltoonni uffata waraanaa uffatanii leenjii irra jiru.

Muummichi Ministeera biyya Itoophiyaa ammaa, Dookter Abiyyi Ahimed kan jedhaman kun nama kabajamaa fi ulfina qabeessadha. Dookter Abiyyi nageenya hiika qabeessa yeroo jalqabaaf biyya isaaniif fiduun badhaasa Noobelii kan fudhatanidha.

Weellisaan uumnata Oromoo biratti akka malee beekamaa fi jaallatamaa ta'e weellisaa Haacaaluu Hundeessaa Boonsaa waltajjii irratti maayikii harkatti qabatee sirbaa jira. Namoonni galma keessa guutanii weelluu isaa dhaggeeffachaa jiru. Namichi tokko immoo isa waraabaa jira.

Magaalota guguddoo keessatti tajaajilli geejibaa bilisa kan ta'etu jira. Tajaajilli akkasii kun imaltoota baay'eedhaaf carraa gaarii ta'uu danda'eera. Kana jechuun bakka deemuu barbaadan itoo hin danqamin ga'uu akka danda'an taasisuu keessatti faayidaa olaanaa fiduu danda'eera.

Iddoo kanatti wantoota hedduutu argamaa jira. wantoonni kun kanneen akka konkolaataa , motoora, bajaajii, namaa, biqiloota addaa addaatu suuraan isaa argamaa jira. akkasuma illee karaa bareedaa Fi miidhagaa kan baay'ee nama hawwisiisuutu argamaa jiran.

Biyyi keenya Itoophiyaan biyyoota hollaa wajjin nagaa buusuudhaan hariiroo gaarii qabaachuudhaan beekamti. Kana irraa ka'uudhaan biyyoonni ollaa kenyaas gara biyya keenyaa dhufuudhaan nuwajjin hariiroo naga qabeessa uumuu barbaadu. Haata'u malee sababa buufata galaanaatiin dubbiin ka'aa jiru sodaa guddaa uumaa jira.

uumama lafa kanaa irraa kan baay'ee miidhagaa fi nama hawwatudha. Bishaan gaara irraa gadi yaa'aa jirudha. Naannoo bishaanichaatti immoo, mukeetti fi dhaawwan, akkasumas margi ni argama. Bishaanichi yommuu ilaalamu qulqulluu hin fakkaatu.

Dubartota lama kan uffata adii uffatanii, ibsaa ibsatanii jiranidha. Dubartiin tokko kan kolfaa jirtu yommuu ta'u isheen tokko immo afaan cufattee ibsaa qabattee dhaabataa jirti. Isheen tokko tifeensi ishee ni mul'ata. Kan ishee tokko aamlif hin mul'atu?

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaa argaa jiru kun poolisiin ykn qaama mootummaa nagaa biyyaa kan tahedha. akkasuma illee namichi ykn poolisiin kun uffannaa dalachaa uffatee ulee isaa qabatee dhaabbachaa kan jirudha.

Namoota biyyee guuraa jiranidha. Namoonni kaan itti haru. Namoonni kaan immoo lama lamaan baatu. Namoota kaan achitti bosona magariisatu argama. Mana citaa kan fakkaatus ni mul'ata. Namoonni maaliif biyyee guuru?

Kitaabni ergaa garaa garaa fi gorsa adda addaa dabarsuuf barreessitoota fedhii qabaniin barreeffama. Kitaabni asoosama dheeraa qabu kun afaan Amaaraatiin kan barreeffamee jirudha. Barreessaan kitaaba kanaa nama Yohaannis Habtemaariyaam jedhamuunidha.

Kilaboonni kubbaa miillaa loogoo kilabii biraa irraa adda isaan baasuu kan mataa isaanii qabaachuu qabu. Kunis immoo barreefamaa fi halluudhaan adda adda. Barreeffamni loogoo isaanii immoo afaan Ingiliffaan yokaan kan naannoo isaaniitiin ta'uu danda'a.

Namoonni durii dhugaatii aadaa hojjechuudhaan sirna bittaa fi gurgurtaa keessatti hirmaatu. dhugaatiin kun araqee kan jedhamu yoo ta'u, dhugaatii garmalee nama macheessuu fi nageenya maatii akkasumas hawaasa naannoo kan jeequdha!

Namoonni kunneen, namoota guyyaa ayyaana fannoo diimaa kabajuuf qophii garaa garaa taasisaa jiranii dha. Namoonni kunneen daabboo difoo dhiheessanii akkasumas buna danfisanii qophii taasisaa jiran yoo ta'an, daabboon kun qamadii irraa qophaa'e.

Yeroo durii keessa namni sa'aatii kan itti fayyadamu sa'aatii irraa ilaaluufidha. Haat'u malee yeroo ammaa kana immoo akka bilbilaattis fayyadaa jira. Kana waanta ta'eef namoonni hedduun itti fayyadama isaa dabalaa jiru. Kun immoo gabaa keessatti akka heddummatu taasisaa jira.

Kuni gaazexeessaa Tiivii Itoophiyaati. Oduu halkanii dhiyeessuuf istiidiyootti argama. Kootii gurraacha fi karabaatii bifa diimaa fi adii qabu uffatee jira. harka isaan qalama qabatee oduu himuuf xiyyeeffannoon gara kaameeraa ilaalaa jira.

Kun afuuffaa baay'inaan afuuffamee hidhamee qilleensa keessa gadhiifameedha. Afuuffawwan kun gurmuun bakka tokkotti hidhamanii kan jiran yoo ta'u walii walii isaanii hordofun deemaa jiru. Affuufawwan kun bifa akkam akkamii qabu?

Seenaa namoota beekamoo gara dhalootaatti dabarsuun barsiifata hawaasa garaa garaati. Namichi kun siidaan isaa ijaaramee fi dhalootaan akka yaadatamu kan taasifamee jirudha. Innis siidaa dhagaa irraa hojjetamuun ijaaramee kan jirudha.

Kuni amantoonni amantaa Ortodoksii Tawaayidoo Itoopiyaa yeroo ayyaana masqalaa kabajanidha. Yeroo kanatti hunduu uffata adii uffachuun ifaa harkatti qabatanii ibsuun ayyaana kana kabaju. Gaafa ayyaana kanaa gubaan gubamullee jira. Yeroon isaa galgaladha.

Namoonni baay'een ogummaa harkaa isaaniitiin galii argatanii ittiin jiraatu. Kun immoo jireenya isaanii keessatti hirkatummaa irraa bilisa akka ta'an isaan taasisuu danda'a. Kun ta'uun isaa immoo biyya tokkoof carraa gaariidha. Kana jechuun lammiileen ishee ofdanda'uun guddina biyyattii dabaluu danda'a.

Bineensa bosona keessa jiraatu kan qaamni isaa guutuun dabbasaa ta'edha. Bineensi kun qaamaan saree mana nama waliin jiraatu kan fakkaatudha. Innis bosona keessa waan jiraatuuf namatti hin madaqu. Bineensi kun maqaan isaa maal jedhamaa?

Kopheen guddaa bifti isaa daalacha ta'e tokko kan miila lachuutuu wal maddii taa'ee jira. kopheen kun funyoo ittin hidhanii jabeessan dheeraa of irraa qaba . kopheen akkasii yeroo baay'ee ganna keessa kan hidhatamuudha.

Qullubbii diimaan ooyiruu irraa buqqa'ee iddoo tokkotti walitti qabamee jira. Osoo kuntaala irratti hin naqamin lafa irra hafamee jira . Qullubbii adiin ittoo dabalatee nyaataa gosoota hedduu keessatti akka galtee tokkootti tajaajila.

Namoonni geejjiba qabachuuf tikeettii deemsaa kutachuuf jedhanii waldhiibaa jiru. Konkolaataan mul'atu Kun immoo badiin jedhama. Kan namoota hedduu yeroo tokkotti qabachuu danda'udha. Namoonni maalif waldhiibu? Dabaree dabareedhaan eeggatanii maalif hinseenne?

Bunni addunyaa kana irratti waanta baay'ee barbaadamaadha. Kana irraa ka'uudhaan biyyoonni buna kana oomishan gara biyyoota kaaniitti ergachuudhaan sharafa alaa argatti. Buna kana immoo warshaaleen garaa garaa dhaabbachuudhaan akaa'anii daakanii saamsuudhaan deebisanii gurguru. Kun immoo fayyadamummaa namootaa dabaluu danda'eera.

Kun biqiltuu damee furdaa qabuufi kan habaaboo baasudha. Habaaboon biqiltuu kana halluu keelloo kan qabuudha. Biqiltuun kun baalli isaa akka malee rukkaadha. Biqiltuu kana jala taa'anii samii ol ilaalanii arguun hin danda'amu.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaa argaa jirru kun gamadaa ykn sibaagoo kan jedhamudha. gamadi kun halluu lama kan qabudha. sibaagoon ykn gamadi Kun dhala namaatiif faayidaa akkamii qaba jettee yaadda?

Ijoolleen garbatti nammanii bishaan daakaa jiru . Ijoolleen torban bishaan keessa jiran hundi achi keessaa wixxifachaa jiru. Bishaan isaan daakaa jiran guddaa bal'aa fi qararaadha. Mucaan gidduudhaa daakaa jiru morma isaa ol baasee daakaa jira

mana diikooriin hojjatame kan baayyee bareedu argaa kan jirrudha. kunis guyyaa gammachuu gara garaa kanneen akka cidhaa, guyyaa dhalootaa, guyyaa eebbaafi guyyaa gammmachuu biraa hojjatamuun kan beekkamudha. teessoolee hedduuunis kan argamanidha.

Iddoo kanatti wanti amma argamaa jiru kun waan dhalli namaa nyaataa itti fayyadamuudha. wanti kun biyya keenya Itoophiyaa keessatti kan argamuudha. akkasuma illee wanti argamuu kun faayidaa hedduu kan qabudha. wanti kun gundoo irra kaa'amee jira.

Dhaabbileen hedduun yeroo ammaa rakkoo mana jireenyaa biyya kana keessa jiru furuudhaaf mana ijaaruudhaan gurguraa jiru. Waanti akkasii kun immoo namoota baay'eedhaaf haara galfii ta'uu danda'eera. Kana jechuun yeroo mana kana ijaaruutti qisaasessan akka qusatan taasisuu danda'eera.

Taphni kubbaa miilaa namoota umurii ijoollummaa keessa jiran irraa kaasee hanga gayeessotaatti baay'ee jaalatamaadha. Kana irraa ka'uudhaan namoonni taphachuudhaaf haalli mijatuuf hundi yeroo argatetti ni taphata. Kana malees dorgommiiwwan hedduun isaan qophaa'uudhaan dhageettii guddaa argateera.

Magaalaa garaa garaa keessatti namoonni baay'een makiinaa huccuu hodhu bitachuudhaan hojii baay'ee hojjechaa jiru. Kana irraa ka'uudhaan namoonnis jara kana bira uffata isaanii kan ciccite geeffachuudhaan hodhisiifatu. Kana irraa ka'uudhaan namoonni hojii kana hojjetan bu'a qabeeyyii ta'aa jiru.

Boqqolloon yeroo gannaa facaafame, rooba ga'aa erga argateen booda firii isaa kenna. Boqqoloon bifa magariisa qaba. Baalli isaa bal'aa fi dhedheerqadha. Namni firii isaa kan fudhatee ibiddaan bilcheessee soorachuu danda'a.

Biyya keenya keessatti nyaanni gosa gosaa baay'ee jaalatamaadha. Nyaanni kun waantota qaamni keenya guyyaa guyyaadhaan barbaadu hedduu waanta qabuuf namni hedduun filannoo isaa godhata. Kana irraa ka'uun manni nyaataa baay'een nyaata kana qopheessuudhaan gabaadhaaf dhiyeessa.

Harka namaa fi bineensa argaa kan jirrudha. Kunis bineensa maqaan isaa jaldeesaa jedhamuun beekkamu yoo ta'u innis bosona keessaa as bahee kophaa isaa gara harka nama kanaatti deemaa kan jirudha.

Kun meeshaa bishaanifii dhugaatii garaa garaa itti dhugamu kan ta'ee fi maayikaa irraa kan hojjatamu burcuqqoodha. Burcuqqoowwan kun lakkoofsi isaanii afuridha. Inni tokko bishaan of keessa qaba. Burcuqqoowwan kun qodaa baattuu isaa irra kaa'amee jira.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaa argaa jirru kun saalaan ijoollee dubaraa qofa kan taa'anidha. akkasuma illee ijoolleen shamarranii taa'anii taa'aa kan jiraniidha. ijoolleen dubaraa kun namoota shan taa'anii uffannaa fi callee morma isaanii irra naqatanii taa'aa kan jiranidha.

Konkolaataan ba'aa gurguddaabaatee deemuu danda'u daandii aspaaltii irra ba'aa baatee imalaa jir. Handaarri daandii konkolaataa cirraachaan kan uwwifamee fi dhukkeen guutamee jira . Daandii gubbaan sararri ibsaa darbaa jira .

Atileetonni maratoonii yookiin fiigicha dheerinaa waliin fiigaa jiru. Fiigicha kana irratti atileetiin Itoophiyaa Hayilee Gabresillaasee fuuldura bu'ee fiigaa jira. Namoonni biroonis duubaa fi cinaan isa hordofaa jiru. Bakki dorgommiin magaalatti yookiin daandii gubbaadha.

Hoteelota biyya kana keessa jiran keessatti hojii boonsaa baay'eetu hojjetamaa jira. Kanneen keessaa tokko Hoteelonni bakka waltajjii sirbi irratti gaggeeffamu qopheessuudhaan namoonni hedduun addunyaa kana irraa gara biyya keenyaa dhufan karaa salphaa ta'een biyya kana baruu akka danda'an taasisaa jirti.

Kuni oomisha dibata gogaaf kan ooludha. Dibati kun Qoodaa pilaastikaatti naqamee jira. Qodaa isaa irra ammoo waa'ee dibatichaa fi dhaabbata dibata kana oomishee kan himan barreefamooti garaagaraa fi asxaan dhaabbata dibata kana oomishee ni argama.

Biyyoota guddataa jiran keessumaa immoo biyyoota ardii Afrikaa yoo ilaalle jireenyi isaanii oomisha qonnaa irratti kan hundaa'e yommuu ta'u, kan isaan oomishan immoo waan hedduudha. Fakkeenyaaf boqolloon oomishan baay'ee beekamaadha.

Oromiyaan akka naannootti erga of dandeessee naannolee biroo waliin hundeeffamtee, dhaabbata mataa ishee hedduu hundeessuu dandeessee jirti. Isaan keessaa dhaabbatni Mana Maree Daldalaa fi Waldaaleen Seektara Oromiyaa tokko kan ta'edha.

Kuni siidaa wareegamtoota Itoophiyaa waraana Xaaliyaaniin dhuman yaadachuuf kan ijaarameedha. Siidaan kun magaalaa Finfinnee naannoo Araat Kilootti argama. Naannawa isaa bishaan ol faca'utu argama. Fuuldura isaatti daandii gama gamoolee gurguddootu jira.

Konkolaattota magaala keessaa tajaajila geejjibaa kennaa jiranii fi kan daandii cinaa tarree galfamanii dhaabbataa jiran. Magaalaan bakka sochiin dinagdee garaa garaa keessatti adeemsifamuu fi bakka namoonni hedduun jiruuf jireenya isaanii fooyyeffachuuf itti baqatanidha.

Akka aadaa biyya keenya keessa jiruutti jaarsoliin kabaja guddaa qabu. Kana waanta ta'eef dhimmoota hawaasummaa keessatti gaheen isaanii guddaadha. Kana waanta ta'eef dhimmoota ulfaatoo baay'ee rakkisaa ta'an gidduu galuudhaan furmaatu laatu. Kun immoo faayidaa baay'ee fiduu danda'eera.

Namoonni kun, hojjattoota imbaasii Itoophiyaa magaalaa guddoo biyya Faransaay Paaris jedhamu keessatti argamtuu dha. Hojjattoonni imbaasicha atileetota Itoophiyaa dorgommii olompiikii paarisiif dhufan simachaa jiru. Dorgommiin olompiikii Paaris, bara 2024 ,magaalaa guddoo biyya Faransaay Paarisitti gaggeeffame.

Makoodii muka gubbaa taa'aa jirudha. Lukti ishee diddiimtuu fi baay'ee bareeddudha. Duuba isheetti waan akka magariisaatu jira. Uumama balalii'u keessaa kan baay'ee miidhagduu fi namatti madaqxee jiraachuuf baay'ee dhihoo taatedha.

Taphattoonni kubbaa miilaa dubartootaa baanarii qabanii hurufa irra naanna'aa jiru . Shamarran hundi isanituu kofoo jalli isaa qallaa ta'e hidhatanii jiru . Dudduuba isaaniitti daa'imma biroo fi manneen jireenyaa ni argamu .

Bakki kun, giddu gala oomisha fi qorannoo biqilootaati. Giddu galli saayinsii biqilootaa yookin bootaanii kun hedduu lafti isaa bal'aa yoo ta'u, qorannoo fi qo'annoo akkasumas fooyya'iinsii firii midhaanii gara garaa asitti bal'inaan ni gaggeeffama.

Dubarri takka kuntaala midhaaniin guutame gidduu dhaabbatee qarshii lakkaa'aa jirti. Qarshii dubartiin midhaan gidduu dhaabbatee lakkaa'aa jirtu abbaa noottii dhibba lamaati . Midhaan kanneen akka qamadii, missira ororomaa fi duudaan kuntaalatti guutanii jiru.

Kun iddoo bashannanaa kan bishaani fi biqiloonni itti argamaniidha. Bakka kanatti namoonni daawwatan baay'inaan argamu. Bakka kanatti utubaan sibilaa ifaa qabullee ni mul'ata. Qarqarri bakka kanaa ammoo daandii miilaa fi kan saayikilii qaba.

Qaamoleen bishaanii hedduutu jiru. Isaan keessaa muraasni haroo, laggeen, garbaa fi galaanotadha. Haroon qaama bishaanii akaakuu lama qabudha. Isaanis: haroo uumamaa fi haroo nam-tolcheedha. Haroon as jiru kun haroo uumamaati.

Kuni konkolaataa waraanaa kan loltoota deddeebisuun beekamtuudha. Konkolaattoni kun baay'inaan tarree galanii deemaa jiru. Alaabaan mootummaa naannoo Oromiyaa fi kan federaalaa fannifatanii deemaa jiru. Loltoonni ammoo garaa duubaa itti fe'amanii jiru.

Milishoota dhaabatanii jiranidha. Isaanis waa jooniyyaa keessatti hihidhanii fuldura isaanii kaa'anii jiranidha. Isaanis wanticha maal akka ta'e ilaaluuf kan dhaabataniifi waan godhan yaadaa jiranidha. Maaltu jooniyyaa keessa jira sitti fakkaataa?

Qormaanni mana barnootaa keessatti barataadhaaf waanta inni ittiin madaalamudha. Haa ta'u malee barataan kamtuu qormaata sana beekumsa isaatiin akka hojjetuuf deeggarsi barsiisaa iddoo guddaa qaba. Kana jechuun barataan jalqaba akka ta'utti barateera taanaan yeroo qormaataa haala salphaadhaan deebisa.

Iddoo kanatti wanti nuti amma argaa jiru kun kophee dubaraa kan tahedha. akkasumallee kopheen baay'ee bareedaa fi miidhagaa kan tahedha. kopheen faayidaa hedduu namaaf kenna. kopheen Kun eessatti oomisheedha. kopheen kun faayidaa maalii namaaf kenna?

kophee mana keessa uffachuun itti tajaajilamnu argaa kan jirrudha. kunis namooni saalaan dhiiras dubaras ta'an uffachuun kan itti dhimma bahanidha. innis naxalaa kophee jedhamuun kan waammamudha. kophee baayyee bareedduu kan taatedha.

Dhaabbanni Fannoo Diimaa akka addunyaa kanaatti hojii tola ooltummaa guddaa hojjechaa jira. Dhaabbanni kun lammiilee beelaan miidhaman. Akkasumas kanneen waraanaan rakkachaa jiran bira dhaabbachuudhaan deeggarsa gochaa dhaabbata jirudha. Kanaaf jecha dhaabbanni kun uummata biratti jaalatamummaa guddaa qaba.

Kun muka harbuu jedhamuudha. Muki kun firii buusee jira. Firiin isaa kan myaatamuudha. Muki harbuu mukaa baay'ee guddaa fi damee guddaa qabuudha. Jirmi isaallee baay'ee furdaadha. Firiin harbuu kanaa maal fakkaata?

Iddoo kanatti wanti amma nuti suuraa isaa argaa jirru kun wantoota addaa addaati .wantoonni adda addaa taa'anii mul'atan ykn argamaa jiru kun kanneen akka gamoowwan addaa addaa kan taa'antu argamaa jira.

Kuni loogoo waajira Mana Murtii Walii Galaa Oromiyaati. Loogoon kun gidduu isaatti mallattoo Odoo hammaan guddaa ta'e, bifa magariisa kan qabuti irratti argama. Naannawi isaa ammoo halluu alaabaa Abbaa Gadaatiin faayamee jira.

Namoota kataa irra yaa'aa jirandha. Konkolaataa baay'een karaa vinaa dhaabbataa jiru. Konkolaataa fi namoota karaa irra deemaa jiran kanaan achitti riiftivaalii yunivarsiitiitu argama. Karaa gidduutti immoo biqiltuu xinnoon ni mul'atti.

Obbo Taayyee Asqasillaasee jedhama. Pirzeedaantii Mootummaa Federaalaa Itoophiyaati. Suufii gurraacha fi karabaatii diimaa uffatee jira. kana dura Ministiira ministeera dhimma alaa ta'uudhaan tajaajileera. Dudduuba isaa alaabaa Mootummaa Federaalaa Itoophiyaatu jira.

Namni bishaan yommuu dhugu harka isaan osoo hon taane, burcuqqoo fayyadamee dhuga. Mana keessatti teessoo irra kaa'ee bishaan itti buufatee dhuguu ni danda'a. Garuu nama hundatu akkas godha jechuu miti.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaa argaa jirru kun maqaa isaa raadiyoo ykn dhagaa baatirii kan tahedha. dhagaan raadiyoo ykn dhagaan baatirii kun jiruu fi jireenya namootaa keessatti faayidaa guddaa kanqabdudha.

Boqqolloon kun tokkicha ofirratti lattuu kan biroo kan qabudha. Boqqolloon kun kan biraa wajjin yeroo wal madaalamu galii olaanaa kan qabudha. Sababni isaas naannoo lafa gabbataa irratti waan facaafamee jiruufidha.

Dhugaatii alkoolii Wayinii jedhamutu burcuqqoo isaaf ta'utti buufamaa jira. Harki namaa tokkommoo burcuqqoo kana qabee jira. Wayiniin kun halluu gurraacha kan qabuudha. Dhugaatiin alkoolii wayinii kun maal keessaa buufamaa jira?

Biyya kana keessa mukkeen gurguddoo ummurii yeroo dheeraa qabantu jira. Mukkeen kun immoo ummurii isaanii irraa ka'uudhaan baay'ee dulloomaniiru. Kanaaf namoonni ofeeggannoo gahaa godhachuu qabu. Kana malees namoonni yeroo muka muran ofeeggannoo guddaa taasisuu qabu.

Kun Abboonni amantii garaa garaa wal hammatanii nagaa wal dubbisaa otoo jiraniiidha. Abbootiin amantaa kun Amantii Ortodoksii fi Amantii Islaamaa irraa kan dhufaniidha. Jarri kun jaalala walitti agarsiisaa jiru. Dudduuba isaaniitti ammoo Ispiikarii guddaatu jira.

Biyya keenya keessatti warshaan hedduun isaanii hojii cuunfaa maangoo irratti bobba'uudhaan fayyadamoo ta'aa jiru. Kana irraa ka'uudhaan immoo lammiileen biyya kana keessa jiraatan fayyadamoo ta'uu danda'aniiru. Baay'inni isaanii immoo namoonni kan isaanitti tole akka isaan bitatan taasiseera.

Halluuwwan gosa adda addaa kitaaba irra nammanii argamu. Isaanis kitaaba irratti yemmuu qo'atamu ittiin gurraachessuuf gargaaru. Dibduuwwa halluu as irratti mul'atan keessaa muraasni cuquliisa, magariisa , keelloo fi lkanneen birois ni argamu.

Kun nama amantaa amantii Ortodoksii Tewaayidoo Itoophiyaati. Nami kun gulantaa Daaqonii irratti kan argamuudha. Mataa isaatti kooffiyyaa Daaqoniin kawwatu kaawwatee argama. Uffati inni uuffatee jiru kun maal akka jedhamu beektaa?

Kuni iddoo barataan eebbifame itti affeeramuudha. bakki kun afuuffaa fi wantoota calaqqee garaa garaatiin bareedee argama. Bareeeffamoonni halluu babbareedaan bocamanis bakkee kanatti argamu. Iddoo kanatti nama sadarkaa barnootaa kamirra jirutu affeerama jettee yaadda?

Yeroo ammaa kana meeshaaleen humna ibsaa elektirooniksiin hojjetan, kan humnaa fi yeroo dhala namaa qusatan kalaqamaa jiru. Meeshaan kun buna danfisuuf kan gargaaru yommuu ta'u, humna ibsaatiin meeshaa hojjechuudhaan beekamudha.

Iddoo kanatti namicha diimaa bareedaa fi baay'ee miidhagaa kan tahee argaa jirra. namichi bifti isaa diimaa furdaa kan tahedha. akkasuma illee namichi dhaabbatee waan tahe ilaalaa kan jirudha. namichi mataa isaa molaatee kan jirudha.

Mana guddaa baayyee miidhagu kan namatti tolu argaa kan jirrudha. Kunis ijaarsi isaa halaa ammayyaawwaan kan ijaarrameefi kan inni argamu ammoo yeroo baayyee naannoo magaalaatti. Maal irraa kan ijaarramudha laata?

Alaabaa naannowwan hedduu iddoo tokkotti fannifamanii jiraniidha alaabaawwan kana keessa alaabaan itoophiyaa isaan keessaa oldheetatee fannifamee Jira. alaabaan itoophiyaa Kan waliigala biyyaa waan ta'eef ol siiqqee fannifamee. naannoleen biyya keessatti waan argamaniifi alaabaan naannoo Kan biyyaarra gadi siqee fannifamee.

Maatiiwwan waliin tahanii nyaata nyaachaa jiran argina. Haalli naamusa nyaataa isaanii baay'ee namatti tola. Abbaa manaa, haadha manaa fi ijoollota dhiiraa lama tahanii tahaa jiru. Baay'inni isaanii namoota afuriidha. baay'inni namoota kanaa meeqa ta'u?

Biyyi keenya alaabaa mataa ishee qabdi. Kun immoo akka addunyaatti akka isheen beekamtu taasisuu danda'eera. Alaabaan biyya kanaa durii kaasee halluu Magariisa, Keelloofi Diimaadha. Haata'u malee alaabaan kun mootummoota biyya kana bulchaa turan irraa ka'uudhaan mallattoon gidduu isaa jiru jijijjiiramaa har'a gahe.

Naannoo kanatti namootni hedduun kan jiran yoo ta'u, isaan keessaa namootni afur sirritti kan beekkamaniidha. Dubartiin takka faaya mormaa callee haalluu diimaa fi magariisa irraa hojjatamee godhattee kan jirtuudha. Mukkeen hedduun naannoo kan ni jira.

Namoota hedduu bakka tokkotti walitti qabamanii sirna gubaa ayyaana masqalaa gaggeessuuf jiran. Namoonni kunneen uffata bifa adii fi daalacha ta'e uffatanii dibaabee adii fi diimaa qabanii kan jiranidha. Mukti gubaa masqalaas walitti qabamee qophaa'ee jira.

Bakka naannoo baadiyyaatti bishaan ujummoo keessaa waraabbatenidha. Bakki kun dallaadhan kan hojjatameefi namoota naannoo sanaa qofaaf heeyyamamedha. Barreeffamni as irra jiru kun bara 2014tti kan hojjatami ta'uusaa beeksisa. Namoonni maaliif bishaan ujummoo waliin fayyadamuu?

Kunneen barattoota daree yookiin kutaa barnootaa keessa taa'anii qoruumsa qoramaa jiraniidha. Barattoonni kun tokko tokkoon toora galanii ta'anii qoruumsa kana fudhachaa jiru. Barattoonni kun xiyyeeffannaan qoruumsa isaanii fudhachaa jiru. Barattoonni kun uffata gosa akkamii uffatanii argamu?

Kun beeksisa waamichaa yunvarsiitiin mattuu ittin barattoota isaa ittiin waamedha. Beeksisi kun waraqaa irratti kan barreeffame yoo ta'u, barattoota ganna barsiiseef waamicha dhiyeessaa jira. Waamichi kun dhimma maalii irratti kan xiyyeeffateedha?

Qabeenya uumamaa qaban kunuunfachuun faayidaa guddaa qaba. Kana immoo hojiirra oolchuu kan qabu qaamolee mootummaafi hawaasa hunda ta'uu qaba. Kun hojii irra ooluu dandeenyaan galiin karaa sanaan argamu laayyoo miti. Kanaaf waanuma qaban seeraan itti fayyadamuun barbaachisaadha.

Iddoo kanatti wanti amma argamaa jiru kun teessuama bareedaa fi miidhagaaf kan tahedha. akkasuma illee teessumni kun teessuma bifti isaa gurraacha tahee iddoo tokkoo dhaabbatee ofi irraa kan naanna'u kan tahedha.

faaya argaa kan jirrudha. kunis faaya gurraa kan gosti isaa gara gara ta'ee fi faaya baayyee miidhaguufi bareedudha. yeroo baayyee akka aadaa biyya kanaatti faaya gurraa baayyinaan dubartootaatu kan kaawwatudha.

Shamarran akka malee miidhagoo ta'an lama waliin suura ka'aa jiru . Isaniis mataa isaaniitti xaxatanii kutaa haphii uffatanii dhaabbatanii suura ka'aa jiru. Yaa bareedina isaanii ! Hedduu nama malalchiisu. Uggum !

Injiinar Takkalaa Uumaa jedhama. Kantiibaa itti aanaa magaalaa Finfinnee ture. Amma hojii gaggeessaa olaanaa daandii baaburaa Itoophiyaati. Obbo Takkalaan nama siyaasaati. Obbo Takkalaan maal osoo gochaa jiranii fi maal qabatanii argamu?

Biyyi keenya saboota aadaa garaa garaa qabduun guutuudha. Kana irraa kan ka'e uffannaa aadaa saboota baay'ee akka agarruuf nudeeggaruu danda'eera. Kana irraa ka'uudhaan lammiileen biyya kanaa waantota hedduu arguu dandeenyeerra. Waantinni isaan uffatan kun immoo hiika qabaachuun isaanii adda taasisa.

Sibiila walitti suphaa jiru. Sibiilichi immo muka gubbaa ol kaawwamee jira. Meeshaan humna ibsaa dabarsu immoo funyoo ibsaan harkifamee jira. Mukti akkasumatti lafa jiru immoo jira. Namni sibiila suphaa jiru kun harkatti maal godhatee jira?

Naannoo kanatti margi haalluu magariisan uwwifame ni jira. Horii hedduun marga magariisa kana irra ciisaa kan jiranii fi muraasni immoo dheedaa kan jiraniidha. Bosonni baay'ee wal xaxaa ta'e duuba horii kanaatti ni argama.

Manni mootummaadhaanis haa ta'u, dhaabbata dhuunfaan ijaaramu tokko bakka itti hojjettoonnii yookiin gaggeessitoonni walitti dhufanii waliin dubbii taasisan ni qabaata. Teessumni baay'inaan minjaala kanatti marsee jiru kun bakka marii gaggeessistootaati.

Qaruurri saamsamtee jirtu dhugaatii alkooliin guutamtee baalkoonii irra dhaabbattee jirti. Maqaan dhugaatii alkoolii kanaa ' Biiraa Baddallee ' jedhamuun beekama. Innis maqaan isaa godiina baddallee jedhu irraa kan moggaafameedha .

Nama baayyee ta'anii karaa irra deemaa jiran argaa kan jirrudha. Isaanis gariin lafoo isaanii gariin ammoo geejjiba aadaa yookaan fardaan deemaa kan jiranidha. Geejjiba aadaa harreetti ammoo meeshaa fe'atanii jiru. Nama meeqatu argamaa jira?

Poolisoonni uffata hojii isaanii uffatanii biqiltuu dhaabaa jiru. Poolisiin dubaraa takka ofirra teessee boollatti biyyee dachaasaa jirti. Poolisiin ishee fuuldura jirus ofirra taa'ee boollatti biyyee dachaasaa jira. Isaanis dallaa jala dhaabaa jiru.

Misirroonni lama dhiirri fi dubarri uffata aadaa cidhaa Habashaa uffatanii gaa'ila isaanii raawwachaa jiru. Lamaan isaanituu harka isaanii wal irra qaxxaamursanii dhaabbachaa jiru. Dudduuba isaanii abbootiin amantaa lama fannoo harkatti qabatanii dhaabbachaa jiru.

Namoonni baay'een addunyaa kana irra jiraatan suura ka'uu jaalatu. Kanas yeroo raawwatan bakkeewwan dhaqanitti oolmaa guyyaa isaanii bifa suuraatiin galmeeffachuu barbaadaniitu. Kanaaf jecha keessumaa yeroo daawwannaadhaaf gara paarkiiwwanii deeman achitti ka'uu jaalatu.

Alaabaa argaa kan jirruufi alaabichi ammoo halluu gosoota gara garaa kan ofirraa qabudha. Kunis gara gubbaatii gara gadiitti akkasidha; magariisa, keelloo fi diimaadha. Alaabaan kun alaabaa kan eenyuu ture beektuu?

Namoonni baay'een mana nyaataa banuudhaan fayyadamaa jiru. Kun immoo namoonni kun bakkeewwan namoonni itti baay'atanitti hojii akkasii banuudhaan namoota baay'een nyaata haala salphaadhaan argachuu akka danda'an taasifameera. Kun immoo waarra gurgurus ta'ee kan bitan gidduutti hariiroo gaarii ta'eera.

Kun lafa oomisha midhaanii bal'aa, midhaan reefu biqilaa jiruun uwwifamee argamudha. Gidduu gidduu maasii kanaatti mukkeen gurguddoon darbanii darbanii maasii kana keessatti argamu. Maasiin kun midhaan yookiin oomisha akkamii of irraa qaba?

Holqi seena qabeessi soof umar namtolchee osoo hin taane kan uumamaan argamuudha . Holqi soof umar kun Oromiyaa godina Baalee keessatti argama . Holqa kana daawwattoonni biyya alaa fi biyya keessaa baay'een dhaquun ni daawwatu.

Dubartoonni aadaa, duudhaa, amantii fi barsiifata saba isaanii hordofuu keessatti gahee olaanaa kan taphatanidha. Dubartoonni kunneen uffata aadaa uummata naannoo isaanii uffatanii, meeshaa faaya miidhaginaaf oolan qabatanii kan suuraa ka'anii jiranidha.

Teessoon biiroo keessaa gurraachi tokko duwwaa isaa dhaabbatee jira. Fuuldura teessoo gurraacha kanaatti minjaalli yookan sanduuqni akka minjaalatti tajaajilu taa'ee jira. Biiroon meeshaaleen kunneen lameen keessatti argamu guutummaan guutuutti adiidha.

Kun bosona lafa bu'aa bayii qabu irratti margee jiruudha. Lafti kun gaarrewwanii fi tulluuwwan akkasumas bu'aa bayii kan qabuufii bosonaan marfamee kan argamudha. gidduu isatti ammoo gara lafa gadi bu'aatti manni tokko kophaa isaa ijaaramee kan jiru jira.

Siidaa dubartii tokkoof hojjetamee jiruudha. Siidaa kana irratti dubartiin kun ulee qabattee dhaabbachaa jirti. Naannoo siidaa kanaatti biqiloonni marga magariisa ta'an haala bareedaan oomishamanii jiru. Siidaan kun naannoo manneen dheerinni isaanii gabaabaa ta'e jira.

Iddoo kanatti wanti amma suuraa isaa as irratti argaa jirru kun wantoota jireenya dhala namaa keessatti nama barbaachisaniidha. wantoonni kun maqaan isaanii kanneen akka bishaanii biqiloota gosa addaa addaa fi mana kan tahedha.

Kun anga'oota mootummaa pirojeektii bishaanii dhumate, eebbisiisaa jiranidha. Isaan keessaa anga'aan tokko bishaan kana harka isaatti naqatee dhandhama isaa ilaalaa jira. Dudduuba namoota pirojeektii kana ebbisaa jiran kanaatti maaltu argama?

Namoonni miidiyaa hawaasaa irratti dhiyaachuun gaaffii fi deebii yookaan af-gaaffii godhu. Gaazexeessaan yeroo gaafatu keessummaan affeerame immoo ni debisa yookaan yaada isaa kenna jechuudha. Kunis kan nutti agarsiisu gaazexeessaan yeroo nama gaaffii gaafatudha.

Atileetiin lammii Itiyoophiyaa fiigicha Oloompikii injifatte. Atileetiin fiigicha injifatte tun alaabaa Itiyoophiyas marattee dhaabbattee suuraa ka'aa jirti . Uffat gabaabduu uffatte irratti maqaan abbaa ishee ' Ayyaanaan ' barreeffamee jira.

Kun namoota sanyiin yookiin bifni isaanii adii ta'an yoo ta'u, maatidhaan walitti qabamanii jiru. Intalli durbaa tokkommoo irraa fagaattee dhaabachaa jirti. bakka isaan jiran kana dudduuba isaanii maaltu akka argamu himuu dandeessaa?

Namoonni lamaan kunneen, hiriyaa jaalallee dha. Namoonni jaalallee ta'an lamaan kunneen uffata aadaa uffatanii kan jiran yoo ta'u, uffanni aadaa kun haalluu adii kan qabuu dha. Namoonni kun, lafa marga magariisa qabu keessa dhaabatanii daraaraa masqalaa harkatti qabatanii jiru.

kitaaba afaan oromoon barreeffame kan mata dureen kitaabichaa akkas jedhudha." subii" kan jedhuufi innis kan inni ittiin barreeffame barreessaa kitaabaa Fedhasaa Taaddasaa Guutaa nama jedhamuun yoo ta'u qola isaa irraa muka guddaa Odaa kan qabudha.

Yuuniversiitiiwwan naannoo Oromiyaa keessatti argaman keessaa tokko Mooraa Yuuniversiitii Salaaleeti. Yuuniversiitiin kun dameewwan garaa garaa qabu keessaa kan Jeneraal Taaddasaa Birruu isa tokkodha. Gootichi Taaddasaan nama seenaan beekamudha. Beeksisni kun mooraa isaa agarsiisa.

Kuni nama uffata aadaa uuffatee sirba sirbaa jiruudha. Namni kun ulee gateetti irra kaawwatee sirbaa jira. Uffanni isaa bifa gurraacha, adii fi diimaa wal makatee kan qabuudha. Dudduuba nama kanaatti maaltu argama?

Hawaasaa addunyaa kana irra jiraatu keessaa kan aadaa dhabe hin jiru. Keessumaa immoo aadaan uffannaa isa baay'ee beekamaa fi saba tokko sirriitti ibsuu kan danada'udha. Yeroo uffannaa isaanii kana ibsatan immoo waliin ta'aniiti.

Kun karaa konkolaataa isa asfaaltii hin taane karaa cirrachaa fi awwaaradha. Daandii kana cinaatti mooraa simintoo fi dhagaa irraa ijaarametu jira. Daandii kana irraa fagaatee halaala irra maaltu argamaa jira?

Barattoonni mana amantii Kiristaanaa Ortoodooksii tarree galanii faarfachaa jiru. Barattoonni kun uffata adii uffatanii rifeensatti gonfoo godhatanii hookkoo harkatti qabatanii faarfachaa jiru. Barattoota faarfatan fuuldura uummanni dhaabbatanii ilaalaa isawn waliin faarfatu.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaa argaa jirru kun nyaata bareedaa Fi baay'ee miidhagaa kan tahee argaa jirra. nyaanni kun ittoo gosa addaa addaan hojjetamee qophaa'ee kan jirudha. akkasuma illee nyaanni kun baay'ee nyaata filatamaadha.

Mallattoo wanta teeleebirrii agarsiisuuf hojjatamedha. Innis waan qubee t fakkaatudha. Mallattoon kun haalluu cuquliisa kan qabuufi ddubni isaa immoo guutuun adii ta'eedha. Teeleebirriin qarshii harkaan yoo qabachuu baanne kan ittiin kanfaltii taasisuuf gargaaramnudha.

Magaalaa Finfinnee keessatti hojii karoora koliidariitiin eegalameen miidhagsuun danda'ameera. Kana irraa ka'uudhaan magaalaa kana keessa guyyaa qofa osoo hin taane halkanis deemuun salphaa ta'uu danda'eera. Kun immoo addunyaan gurra ishee gara biyya kanaatti akka qabdu taasiseera.

Kubbaan saaphanaa akka addunyaatti tapha beekamaadha. Kanaaf namoonni baay'een tapha kana daawwachuun ittiin bohaaru. Kanneen dogommii isaa irratti hirmaatanis yeroo sana baay'ee gammadanii dirree keessa turu. Haa ta'u malee biyyi keenya waanta kana irratti baay'ee milkaa'aa hin jirtu.

Abbootiin Gadaa tarreen walitti marsanii taa'anii eebbisaa jiru . Abbootiin Gadaa kunneen harkatti alangaa fi marga jiidhaa qabatanii eebbisaa jiru. Kan malees, mataa, isaanitti maraa maratanii jiru . Dudduuba isaniitti dallaan ni argama.

Konkolaataan geejibaa namoota baay'ee fe'ee daandii asfaaltii irra deemaa jiru kun, konkolaataa fageenya dheeraa namoota geejibsiisee deemu dha. Daandiin asfaaltii konkolaataan irra deemaa jiru kun dhiphaa yoo ta'u, daandii asfaaltii kana mirgaa fi bitaatti daandiin cirrachaa fi dhagaa irraa hojjatame ni jira.

Biyyi keenya qabeenya beelladaa baay'ee qabaachuun ishee namoota ogummaa garaa garaa qabaniif carraa hojii isaanii akka ittiin guddifataniif gargaaruu danda'eera. Fakkeenyaaf namoonni qabattoo gogaa irraa hojjetan haaluma salphaadhaan galii akka irraa argatan taasiseera.

Bineensi kun gosa Bosonuu Itoophiyaa qofatti kan argamu yoo ta'u, Oromiyaa paarkii gaarren Baalee keessatti argama. Bosonuun kun lakkoofsaan haga jahaa ta'u. Iddoon isaan jiran kun lafa margaa fi mukkeen gurguddoon kan jiraniidha.

Mootummaan naannoo Oromiyaa of dandeessee erga hundooftee manneen murtii seeraa fi heeraan aangoo kennameefii hedduu hundeeffachuu dandeessee jirti. Manni Murtii Olaanaa Godina Booranaa isaan keessaa tokko yoo ta'u, oliyyannoo qofaa furuu danda'a.

Biqiloonni naannootti margan hedduun marga dabalatee daraaranii guddachuudhaan firii yookaan ija ni laatu. Isaanis ija kana laachuun dura dursanii daraaruu qabu. Daraaraan biqiloota hedduu keessattuu gara walakkaa gaafa jiru akkam akka miidhagan

Dubartii agarsiisa bareedinaa agarsiisaa jirtudha. Isheenis uffata aadaa biyya keenyaa diizaayinii adda ta'een hojjatamee kan qophaa'edha. Innis gubbaan isaa qullaa kan ta'eefi jalaan kan dheeratudha. Mataan ishees filamee kan gadiifamedha.

Daandii kana gubbaatti konkolaatan halluu diimaa ta'e qabu dhaabbachaa kan jiruudha. Mukkeen muraasni fi dallaan dhagaa irraa ijaarame ni jira. Manni dallaa gamasitti ni argama. Daandin dhagaa bocame irraa ijaarame.

Nama hojii irratti bobbahee jiru argaa kan jirruufi hojiin kun ammoo hojii midhaan daakuu yookaan bulleessuu jedhamuun kan beekkamu yoo ta'u midhaan nyaataa kan daakaa jirudha. Maqaan maashina kanaa maal jedhama?

Yabalooonni Yookiin ammoo dooniwwan xixiqqoon mukarraa hojjataman qarqara harootti argamu. Namoonni dooniiwwan kana oofan ammoo achitti argamu. Naannawa hara kanaatti ammoo bosonatu jira. bosonni kun mukkeen gaggabaaboo qaba. namoonni kuuwwan ammoo qarqara haroo kanaa dhaabatanii ilaalu.

Guddinaa fi fayyummaa rifeensa dubartootaas ta'e, kan warra dhiirotaa iddootti kan eegu dibatadha. Dibatni kunis kan uumamaa yookiin kan nam-tolchee ta'uu ni danda'a. Dubartiin kun dinbata nam-tolchee nu argisiisaa jirti.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaa argaa siree baay'ee bareedaa fi baay'ee miidhagaa kan tahedha. sireen kun siree namni tokko qofti irra rafuudha. akkasuma illee sireen kun miilla afur kan qabudha. sireen kun maaliif fayyada?

Namichi tokko lukkuuwwan lama miila isaanii walitti hidhee baatee deemaa jira. Isa fuuldura dubartoonni lama daandii irra deemaa jiru. Namicha lukkuu baatee dhaabbatu duuba konkolaataa adiin xiqqoon takka dhaabbatee jira.

Kun magaalaa Dirre Dawaatti Minteerri Muummee Itoophiyaa kantibaa magaalaa Dirre Dawaa faana gaafa misooma koridarii daawwataniidha. Namoonni biraas Ministeera Muummee faana jiru. Dudduuba namoota kanatti yookiin ammoo cinaa isaanitti maaltu argama?

Kuni meeshaa ijaarsaaf oolu iskiriwuu jedhama. meeshaan kun mukaa fi sibiilawwan adda adda walitti hidhuuf oola. Meeshaan kun erga meeshaa walitti hidhamu san keessa galee booda sibiila boca golollee qabu kan itti seensisuun itti naannefamuun kan hidhamuudha.

Namoonni hedduun ispoortii biskileeti dorgomaa jiru . Isaaniis daandii konkolaataa irra tarree galanii mataatti heelmeetii godhatanii ariitiin biskileetii oofaa jiru. Kana malees, uffata diimaa fi gurrachaa uffatanii oofaa jiru .

Kun okkotee biyyee irraa tolfameedha. Bishaanii fi dhugaati garaa garaa itti naquuf gargaara. Qodaan kun biyeerra kan tolfame waan ta'eef salphaatti cabuu danda'a. Qodaan kun qabannaa illee qaba. Bifti qodaa kanaa gurraachadha.

Chaapistikii dubaroonni baay'een akka isaan bareechuuf hidhii isaanii dibatanidha. Innis haalluun isaa yeroo baay'ee diimaa yoo ta'u haalluu biroo illee ta'uu danda'a innis akka fedhii namaattifi kan irraa bareedu irratti hundaa'a.

Iddoo kanatti wanti nuti argaa jirru kun kitaaba qubee Afaan Oromoo barreeffamee jiru ykn katabee jirudha. kitaabni kun maqaan isaa wiirtuu jilbii kurnaffaa kan tahedha. kitaabni kun barruulee qormaataa waaltina Afaan Oromoo kan tahedha.

Oromoon saba amantii, aadaa, duudhaa fi barsiifata nama ajaa'ibu qabudha! Harmeen kun marga harka isheetti qabattee, siinqees waliin dhaabbattee, uffata aadaa uffattee, faaya callee addaa fi mormatti godhattee dhaabachaa jirti.

Shamarreen mataa irra gonfoo bal'aa kaa'attee fal'aana dheeraa cuunfaa avookaadoo dhugaa jirti. Kana malees, fuuldura isheetti fuduraaleen kanneen akka muuzii, avookaadoo fi burtukaanaa ni argama. Mucayyoon cuunfaa dhugaa jirtu uffata cuquliisa uffattee jirti.

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaa argaa jirru kun wantoota baay'ee taa'aan argaa jirra. wantoonni amma suuraa isaanii as irratti argaa jirru kun kanneen akka harree fi konkolaataa kan tahedha. harreen kun maalii hidhamtee jirti?

Kun poolisoota humna addaa Oromiyaa uffata dambii poolisii uffatanii argamanidha. Loltoonni yookiin poolisoonni kun koofiyyaa poolisii Oromiyaa ta'uu isaanii argasiisullee kaawwatanii jiru. Poolisoonni kun lakkoofsi isaanii sadiidha. Dudduuba poolisoota kanaatti maaltu argama?

Aasxaa Biiroo Barnootaa Oromiyaati. Aasxaa kana giddutti fakkiin kitaaba banamee kan jiruudha. Akkasumas, barreeffamni afaan Oromoo fi Amaariffaa aasxaa kana irratti barreeffamee jira. Aasxaa kana gara jalaatti fi gubbaatti haallun gurraachi ni jira.

Obbo Shimallis Abdiisaan pireesidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ammaa yoo ta'an, iftoomina, itti gaafatamummaa fi dirqama isaanitti kenname bahachuuf, karaa foddaa miidiyaa Hawaasaa OBN jedhamuun uummata isaanii kan qunnamaa jirani dha.

Raafuu gurgurtaaf karaa gubbaa godhamee jiru yommuu ta'u, suraan asii gadi kaafamee jira. Loomii xixinnoonis cinaa isaatti keeshaa kuntaalaa gubbaa olkaawwamee jira. Dudduuba isaatti immoo dhagaa xixiqqootu mul'ata. Kan inni rra kaawwame immoo keeshaa magariisadha.

Namoonni baay'een yeroo ammaa kana ijoollee isaanii akkatti hojii garaa garaa hojjetan barsiisaa guddisu. Hojiiwwan kanneen keessaa tokko akkaataa nyaata ittiin qopheessanidha. Kana jechuun keessumaa haadholiin ijoollee isaanii dubaraa irratti xiyyeeffannaa guddaa kennuudhaan barsiisu.

Qotee bulaan jireenya qonnaa qofaa irratti kan hirkatee jiraatu osoo hin taane, bineeldota manaa horsiisuudhaanis jireenya mataa isaa fi maatii isaa kan gaggeeffachuu danda'udha. Bineeldi manaa kun r'ee kan jedhamtudha.

Iddoo kanatti wanti nuti suuraa isaa amma argaa jirru kun maqaan isaa masobii kan jedhamudha. masoobiin kun kan baay'ee bareeduu fi kan baay'ee miidhagudha. masoobii kana eenyutu hojjeta? Maaliif nama fayyada jettee yaadda?

Kun kuduraa fi muduraalee bakka tokkotti walitti qabamanii argamaniidha. bakka kanatti oomishaaleen akka kaarotii, timaatimii, dinnicha, hundee diimaa, qullubbii adiifi diimaa fi kanneen biroo bakka kantti argamu. Bakki kun bakka akkamiidha?

Mana yaala fayyaatti meeshaaleen garaa garaa ni argamu. Isaan keessaa meeshaan dhiibbaa dhiigaa fi ho'iinsa qaama namaa to'achuun safartee namatti himuu dandeessu kuni ni argamti. Meeshaalee akkasii malee ogeessi fayyaa dhukkubsataa hin yaalu!

Nama argaa kan jirrudha. Namni kunis nama saalaan dubartii taate yoo taatu isheenis shurrubaa dhedheeraa kan qabdudha. Fuula aariin as garagartee kan jirtudha. Harmeen kun fayaa gurraa baayyee bareedullee ofirraa kan qabdudha.

Namni kun nama siyaasaa yoo ta'u, maqaan saa Obbo Addisuu Araggaa jedhama. Namni kun miseensa paartii bulchaa biyya Itoophiyaa yoo ta'u, namni kun aangawa naannoo Oromiyaa akkasumas yeroo ammaa kana akka mootummaa federaalaatti ministeera ta'uun tajaajilaa jira.

Harmeen intala isheef guyyaa dhalootaa kabajaa jirti. Mucayyoon bareedduu morma lookoo asheenni guyyaa dhalootaa ishee kabajachaa jirti . Minjaala irratti lallaafaawwan , keekii fi fuduraaleen tarraa'anii jiru. Garaa duubatiin afuuffeewwn qilleensaan guutaman tarreeffamanii jiru.

Gamoolee baayyee gurguddoo, dhedheeroo fi baayyee ta'an argaa kan jirrudha. Kunis mana jireenyaa yoo ta'u kutaa jireenyaa hedduu kan qabudha. Maqaan isaas koondominiyeemii jedhamuun kan beekkamudha. Kutaa meeqa qaba laata?

Konkolaataan iddoo tokkoo gara iddoo tokkootti imaluu qofa osoo hin taane, yeroo dhaabbachuu qabutti lafa dhaabbatu qabaachuu qaba. Iddoon dhaabii Konkolaataa kun immoo lafa bal'aadha. Sababni isaa Immoo konkolaataan hedduun waan dhaabatuuf, bal'aa ta'uu qaba.

Manni kun, mana meeshaan elektirooniksii gosa garaa garaa keessa jiruu dha. Meeshaan elektirooniksii kunneen tajaajila garaa garaa kan kennan yoo ta'u, meeshaaleen kunneen koompitaroota fi meeshaalee yaalii saayinsii gosa garaa garaa hedduu dha.

Iddoo kanatti namoota maatii taa'anii argamaa jiran argaa jirra. namoonni maatii taa'anii argamaa jiran kun namoota jaha kan tahanidha. namoonni lama abbaa manaa fi haadha manaati. ijoollee immoo kan isaaniitu. akkasuma illee namoonni kun hundi isaanii diimoodha.

Namoota baay'ee haalli uffannaa isaanii walfakkaataa ta'ee tapha wayii taphachaa jiranidha. Inni tokko muka namoonni lama qarqaraan qabanirratti wadaroodhan ol hidhamee kan jirudha. Namoonni kun naannoo kamitti argamuu? Tapha maalii taphachaa jiruu?

Meeshaa mana keeshaa kan muka shimala jedhamurraa hojjatamudha. Shimalli kun gosoota mukaa keessaa kan baayyee jabaatudha. Meeshan kun ammoo wantoota guddinaan isaa gadi ta'an meeshaalee gara garaa qabachuun kan nu tajaajiludha.

Qananiin bareedduu naannoo Oromiyaa keessaa dhalattee hojii beeksisaa baay'ee hojjechuudhaan nama yaadatamtudha. Namni kun bareedina isheetti fayyadamuudhaan aadaa uummata kanaas beeksisuu dandeesseetti. Haata'u malee yeroo ammaa kana lubbuudhaan hinjirtu. Haalli isheen ittiin duute garuu hinbaramne.

Namni kun, maqaan isaa Aartist Caalaa Dagafaa jedhama. Caalaa Dagafaan sirboota Afaan Oromoo garaa garaa keessattuu sirboota qabsoo sirbuun beekama. Caalaa Dagafaa adeemsa qabsoo ummata oromoo keessatti wallee isaatiin namoota hedduu kakaasuu fi onnuun yaadatama.

Daabboon biyya keenya keessatti nyaata baay'ee filatamaadha. Nyaata kana namoonni biyya kanaa haalota hedduudhaan qopheeffachuudhaan soorratu. Kun immoo Qamadiifi Boqqoolloo irraa hojjetamee nyaatama. Nyaata kana keessumaa yeroo ayyaanaa jalqaba kan hawwamee eegamu isa waanta ta'eef akka addaatti jaalatama.

Itoophiyaan magaalota garaa garaa keessatti hanqina bishaanii hir'isuuf ciminaa fi jabinaan hojjetaa kan jirtudha. Kunis rakkoo bishaan dhugaatii fi qulqulluu dhabuu hawaasaaf kan furudha. Kunis meeshaalee ammayyaa fayyadamuudhaan ijaaruu ta'a.

Qaruurri biiraa guutuun keessa jiru saaamsamee minjaala irra taa'aa jira. Maqaan biiraa kanaa 'Meeettaa Biiraa ' jedhama . Biiraan Dhugaatii alkoolii keessaa isa tokko. Biiraa humna ofiitii ol dhuguuun nama macheessa.

Kun maasii bal'aa oomisha qamadiin uffifamee argamuudha. Giddu gidduutti biqiloonni mukkeen garaa garaa tarree galanii bifa geengoon dhaabatanii argamu. Oomishi kun guddatee firii kennuu egalee jira. Midhaan kun tarree galee kan dhaabameedha.

Moofaa ykn magarrajaan kun baay'ee bareedaa fi baay'miidhagaa kan taheedha. moofaan kan namaa hawwisiisuuf kan baay'ee namatti toluudha. akkasumas moofaan kun halluu lamaan bocamee kan argamaa jiruudha. halluu ykn bifti moofaa kanaa diimaa fi keelloo ykn bicaa kan taheedha.

Gosa allaattii cuquliisa kan taatedha. Mataa isaarraa gogaa akka mataa kan qabudha. Isheenis koochoo daalacha fakkaatu kan qabdudha. Naannoon isheen dhaabattes naannoo biqiltoonni magariisa jiranidha. Gosti allaattii kanaa maqaan ishee maalidha?

Jowaar Mohaammad nama siyaasaati. Biyya kana keessatti yeroo sochiin warraaksa qeerroo ka'ee ture adda durummaadhaan kan gaggeessaa ture nama kanadha. Namni kun saayinsii siyaasaa baratetti dhimma bahuudhaan warra uummata Oromoo dararaa ture faccifachuun akka danda'amu taasiseera.

Aasxaa argaa kan jirrudha. Kunis kan inni agarsiisaa jiru kilaba kubbaa miilaa biyya Itoophiyaa keessatti kan argamuufi kan maqaan isaa kilaba wolaayittaa sooddoo jedhamuun beekkamudha. Isin kubbaa miilaa ni jaalattu?

Gosa midhaanii keessaa tokko kan ta'e innis kan reefu guddachaa jiru kan maqaan isaa boqqoolloo jedhamuun beekkamudha. Kunis nyaataaf kan ooluufi yeroo ammaa kana ammoo ooyiruu irratti kan argamaa jirudha.

Iddoo kanatti wanti nuti argaa jirru kun namoota baay'ee ijoollee shamarranii ykn ijoollee dubaraa kan taa'anidha. akkasuma illee ijoollee dubaraa kun mooraa gurraacha uffatanii baay'atanii taa'aa kan jiranidha. ijoolleen dubaraa kun diddiimoo kan taa'anidha.

Itoophiyaan biyya saba aadaa garaa garaa qabu ta'uun ishee jiraattota biyyattii fi lammiiwwan ishee maraaf ifaadha! Dubartiin kun uffata aadaa naannoo ishee uffachuudhaan miidhagdee nutti mul'atti. Naannoo magaariisaa taa'aa jirti.

Akka biyya kanaatti dibata baay'ee kan fayyadamnu yeroo ta'u isaan keessaa tokko Zeeniit kan jedhamudha. Dibanni kun biyya kana keessatti baay'ee kan turedha. Kana waanta ta'eef namoonni baay'een faayidaa guddaa irraa argachuu danda'aniiru.

Tooftaaleen cimsannaa dandeettii barnootaa barattoota biratti haala baay'eedhaan hojii irra oola. Kana jechuun namoonni baay'een isaanii barnoota yeroo baratan maloota baay'ee fayyadamuudhaan qo'atu. Kunis kitaabotaafi haalota biraa irratti hundaa'uudhaan kan adeemsifamudha jechuudha.

konkolaataa dikoorii godhattee konkolaataa kab biroo fuuldura deemaa jirtu argaa kan jirrudha. kunis guyyaa gammachuu gara garaa kan hojjatamu yoo ta'u isaani guyyaa cidhaa, guyyaa yaaddannoo dhalootaa fi guyyaa eebbaa fa'idha.

Kun baanarii beeksiisa baankii Birihaan jedhamuuti. Baanarichi bifa burtukaanawaa qaba. gara miila isaatti qunnamtii baankichaa waan akka sarara ergaa gabaabaa, geessituu Feesbuukii, Inistaagiraamii, Liinkidinii, Tiwutarii fi kanneen biroo of irraa qaba.

Dammi gurguramu sheelfii irra tarree galee taa'ee jira. Isaanis gosoota dammaa adda addaatu argama. Gosoota dammaa mul'atan keesaaa muraasni damma adii, damma diimaa, damma daamuu fi damma gurraacha fa'aadha. Dammi ilbiisa kanniisa jedhamtuun kan qophaa'udha.

Biyya keenya keessatti namoonni hojii qonnaa hojjetan durii kaasee sangaatti fayyadamuudhaan lafa qotaa turan. Kun immoo bu'aa guddaa akka isaan irraa hinarganne taasisaa jira. Rakkoo kana furuudhaaf yeroo ammaa hojiin addaa hojjetamaa jira. Hojiin kun immoo konkokaataa lafa qotutti namoonni akka fayyadaman taasisa.

Maatii uffata walfakkaataa uffatanii bareedanii waliin suuraa ka'uuf dhaabbatanii jiranidha. Isaanis haadha, abbaafi ijoollee lamadha. Inni tokko dhiira yoo ta'u lafa dhaabbatee jira. Isheen lammataa dubara yoo taatu haadhatu hammateenii jira. Ijoolleen kun waggaa meeqa ta'u?

Iddoo kanatti wanti nuti amma argaa jirru kun gamoo baay'ee bareedaa Fi baay'ee miidhagaa kan taheedha. akkasuma illee naannoo gamoo kanaatti namoota hedduu argaa jirra. namoonni amma argamaa jiran kun maaliif dhaabbachaa jiru jettee yaadda?

Itoophiyaan biyya mootummoota gara garaan bulaa turte ta'uu ishee seen gaarii godhee nuuf kaasa. Jaarraa digdamii tokkoffaa kana keessa immoo mootummoota Naannolee kudha tokko hundeessuu dandeessee jirti. Naannoleen kun alaabaa mataa isaanii qabu.

Dhaabbileen barnootaa Itiyoophiyaa loogoo mataa isaanii qabu. Kunis halluu adda addaa qabaachuu danda'a. Fakkeenyaaf gurraacha, diimaa, adii, cuquliisa yookaan immoo halluu wal makaa kan gosa adda addaa qabu ta'uu danda'a.

Dubartootni hedduun naannoo kanatti ni argamu. Dubartootni kunneen tartiiba galanii dhaabbachaa kan jiranii fi dabbasaa mataa isaanii jalatti shaashii maratanii kan jiraniidha. Akkasumas, konkolaataa fi manneen muraasni naannoo kana ni jiru.

Biqiltuun qaamni isaa jilmaan qoreen guutame fi baala babal'aa dhagaa gidduu maragee jira. Biqiltuu qoree qabuu fi baala babal'aa jala dhagaan kaabamee argama. Dhagaawwan kaabamee jiru kanneen irra margi margee jira.

Aadaan kan ibsamu uffannaa qofaan osoo hin taane, nyaataani s ni ibsama. Gosoonni nyaataa aadaa Oromoo adda addaan minjaala irra kaawwamee jira. Caccabsaan dhadhaan hojjetamee qophaa'ee jira. Akkasumas dhugaatiin jira.

Kun konkolaataa xiqqoo miila sadii baajaajii jedhamtuudha. Bakka kanatti namoonni imaluu barbaadan gara konkolaataa kanaa imalaa jiru. Konkolaataan kun nama sadi qofa fe'uu kan dandeessudha. Gara fuulduraatii gommaa tokko qofa qabdi.

Kunneen biqiloota magariisa, dhaabamanii jiranii dha. Biqiloota kanaaf daasiin qopheeffamee kan jiru yoo ta'u, daasiin kun muka irraa kan hojjattamee dha. Biqiloonni kunneen kunuunsa gaarii ta'een guddachaa kan jiran yoo ta'u, yeroo guddatan faayidaa hedduu kennu.

Konkolaataawwan hedduu jiran keessaa konkolaataan daandii irra deemaa jiru kun amaloota adda isa baasu hedduu qaba. Innis ba'aawwan gurguddoo kan midhaan baachuu, cirra fe'ee deemuu fi kanneen kana fakkaatan gochuudhaan beekama.

manni kun mana fooniti. Manni foonii ,mana foon gosa garaa garaa bilcheeffamanii fi hin bilcheeffamne keessatti gurguramanii dha. Itoophiyaa keessatti foon diimaan hin waadamne ni nyaatama. Manni kun haalluu adii fi diimaa dibameera.

Namoonni biyya kanaa biddeen nyaachuudhaan jiraatu. Kana tolchuudhaaf immoo durii kaasee hanga har'aatti qoraanitti fayyadamaa turan. Kun immoo aarri isaa fayyaa namaa irraan rakkoo guddaa geessisaa ture. Kana sababeeffachuudhaan kana humna ibsaatiin hojjetu kalaqamee tajaajilaaf ooleera.

Artiist Guutuu Abarraa jedhama. Uffata aadaa Oromoo Karrayyuu uffatee sirba sirbaa jira. Mataa isaallee akka warra Karrayyyuutti sirreeffatee jira. Dudduuba artistii kanaatti maaltu akka argamuu fi iddoo akkamiitti akka argamu ibsuu dandeessaa?

Iddoo kanatti wanti nuti argaa jirru kun maqaan isaa buqqee kan jedhamudha. akkasuma illee buqqeen kun nyaataaf oolu tahee faayidaa jiruu fi jireenya namootaa keessatti qabudha. buqqeen kun muka yaabbatee ija ykn firii godhatee kan jirudha.

Kun buna shiniitti dhiyaate fi ciree bunaa kan boqqolloo irraa hojjatameedha. Bunni kun shinii lamatti namoota lamaaf kan dhiyaatedha. Shiniin ammoo baattoo isaa irra taa'ee jira. Cireen boqqolloo maa irratti dhiyaatee jira?

Muuziin biyya keenya keessatti baay'inaan oomishama. Kana irraa ka'uudhaan namoonni baay'een yeroo ammaa kana daldala isaa irratti bobba'uudhaan hojjechaa jiru. Kana waanta ta'eef lammiileen biyya kana keessa jiraatan irraa fayyadamuu danda'aniiru jechuudha.

Namoonni waliin ta'anii ispoortii dalaguu danda'u. Uffanni namoonni uffatanii jiran halluu keelloo fi magariisa kan qabu yommuu ta'u baay'ee bareedadha. Namoonni tokko tokko immoo dhaabbatanii waliin haasa'aa waan jiran fakkaata.

Holqa jechuun waan bakka dhagaa guddaa hedduun keessa jiru irratti qaamni bishaanii yokin lagni yeroo darbu kan uumamuu dha. Holqi kun jijjirama keemikaalawaa lafa irratti dhagaa fi bishaan gidduutti gaggeeffamuun kan uumamee dha.

Bakka kanatti immoo kan argaman namoota yommuu ta'an, namoonni kunis imala irratti kan argamanii fi loltootadha. Loltoonni kunneen meeshaa waraanaa hidhatanii lafoo imala kan jiranidha. Loltuun nageenya kabachiisuu, daangaa fi birmaddummaa biyyaa eeguuf gahee olaanaa qabu.

Dubartiin takka daandii irratti biskileetii irra teessee oofaa jirti. Akkasumas, fageenya irraa konkolaattotni ni jiru. Manneen daandii kana cinaa kan jiranii fi biqiltootni muraasni kan jiraniidha. Iddoon kuni maal jedhama?

Suuraa kana irratti immoo shamarree miidhagduu taatee fi kan uffata aadaa uffattee faayamtee dhabbattu argina. Uffanni aadaa agarsiistuu aadaa Saba tokkoo ta'uun lan tajaajiludha. Aadaan uffannaa gara garaa biyya keenya keessatti ni argamu.

Kun meeshaa daataa kuusu yoo ta'u, maqaan isaa 'filaashii' jedhamee beekama. Meeshaan kun hanga daataa inni kuusuu danda'uu giiggaa baayitii yookiin immoo 'GB'dhaan kan safaramuudha. 'Filaashii'n kun lamaanuu bifa gurraacha qabu.

Kun muduraa avokaadoo jedhamuudha. Oomishi avokaadoo kun qodaa muka irraa hojjatametti naqamee jira. Gara jalaa isaatti ammoo muduraa biraa abaabii jedhamutu jira. Abaabiin muduraa hammaan guddaa fi keessi isaa halluu diimaa qabudha.

Kuni Moodeli kan durbaa yoo taatu, uffata aadaa Oromoo kan bifa ammayyaan diizaayin ta'e agarsiisaa jirti. Namoonni ammoo galma keessa taa'anii daawwachaa jiru. Intalli kun qal'oo dheertuu fi bareeddudha. Uffati isheen agarsiisaa jirtu kun bifa adii kan qabuudha.

Kuni konkolaataa nama dhuunfaa karaa irra ofamaa jirtuudha. Konkolaataan kun bifi ishee garsamiidha. Cinaadhaan foddaa lama qabdi. Karaan isheen irra deemaa jirtu kun kobilistooniidha. Cinaa isheetti immoo xiqqoo irraa fagaate gamoo ijaaramaa jiru tokkotu jira

Kun bakka biqiltoota garaa garaa itti guddisaniidha. Bakka kanatti biqiltoonni pilaastikii keessatti bishaan obaasuudhaan guddifamu. Erga dhaabamuuf ga'anii booda buqqifamanii bakka dhaabamuu qaban geeffamanii dhaabamu. Biqiltoonni kunneen biyyee wajjin waan dhaabamaniif guddachuuf carraa bal'aa qabu.

Itoophiyaan babal'ina magaalota ishee hordofee, tajaajila geejjibaa saffisaan uummataaf tamsaasaa kan jirtudha. Konkolaataan guddaan kun uummata danuu baatee bakka fagoo geessuuf kan gargaarudha. Namoonni konkolaataa kanaan socho'an yeroo baay'ee barattootadha.

Sireen akka biyya kanaatti waanta baay'ee faayidaa qabudha. Kana irraa ka'uudhaan namoonni baay'een meeshaa mana keessaa guuttachuudhaaf jalqaba warra Siree kana bitatutu baay'ata. Haata'u malee sadarkaan isaaniis akkuma qarshii isaanii walcaala. Kun immoo namoonni akkuma humna isaaniittu akka itti fayyafaman taasisa.

Kun maashina kombaayinara jedhamu yoo ta'u, meeshaan kun midhaan haamee dhahee galchuuf kan gargaarudha. Maashinni kun lafa oomishi bal'aan itti argamutti haaluma salphaan yeroo gabaabaa keessatti oomisha midhaanii walitti sassaaba. Namoonni bakka kanatti argaman maal gochaa jiru?

Dhaloota ammaa biratti ilaalchi sanyummaadhaan walqooduu hafuudhaan gurraachiifi adiin walfuudhuu danda'aniiru. Kun immoo gara fuulduraatti namoonni uumaman waanta qoqqooddaa jedhu akka oduu duriitti haasa'uu akka danda'an taasifamaa jira. Namoonni haala akkasiitiin walkabajuun isaanii nageenya addunyaa kanaa mirkaneessuus nidanda'a.

Hirmaannaa uummataa dabaluuf wal ga'ii fi kanneen biroo keessatti hirmaachisuun barbaachisaadha. Gaggeessitoonni kunnen sirna bulchiinsaa irratti wal ga'ii ba'uun waliin dubbii taasisaa kan jiranidha. Maal marii'achaa jiru kan sitti fakkaatanidha?

Iddoo kanatti wanti nuti amma suuraa isaa argaa jirru kun madaalli ykn mizanaa kan tahedha. akkasuma illee madaalli kun mana murtii keessatti kan fayyadudha. miizanni kun maalif mana murtii keessatti barbaachiisee jettee yaadda?

Qola kitaabaa yookiin ammoo kitaaba Afaan Oromoon barraa'edha. Qola kitaaba kanaa irratti kan mul'atu mallatto bineensa afaan bane wayii bineensonni kan biroon immoo bifa sodaan gara isaa ilaalan, barreeffamoota waa'ee kitaabichaa ibsan fa'aadha.

Kuni gamoo waliin jireenyaa yookiin ammoo kondominiyeemii hedhama. Gamoon kun waltarree galee bifa wal fakkaataan ijaaramee jira. Gamoon kun asii olee dheerina giddu galeessaa qaba. Gamoowwan kun darbii baay'ee qabu.

Siidaa namaa kan karaa walakkaa dhaabbatee jiru yommuu ta'u, naannoo isaatti gamoo fi wantoonni biroon ni argamu. Gamoo guddaan mul'atu Kun kan karaa cinaattii ijaarame jirudha. Garuu gamoo akkas guddatu ijaaruun maalif barbaachise?

Dhalattuu. biyya Itiyoophiyaa kan taate Naa'omii Girmaan taphattuu dargaggeettii cimtuu Ameerikaa kan bara 2020 jedhamteetti. Isheenis uffata bakka taphichaa uffattee harka waliin marattee kolfaa as ilaalaa jirti. Gosti tapha kanaa maalidha?

Pireezidaantii Ameerikaa Doonaanld Jee Traampidha. Kun yeroo duula na filadhaa gaggeessaa turetti qawweedhaan gurra jala kan itti rukutameedha. Namoonni naannoo isaatti marsanii argamu. Mataa namoota kanaa irra gara gubbaatti maaltu mul'ata?

Kun anga'oota mootummaa 'siivilii' fi hoggantoota waraanadha. Namoonni kunneen nagaa kan wal dubbisaa jiran yoo ta'u, hoggantoonni waraanaa warra siiviliitiif simannaa taasisaa kan jiranidha. Namooti kun qabanii harka wal fuudhaa jiru.

Mana keessatti wanti baay'ee barbaachisaa fj yoo namni kamuuu qabaate kan namatti tolu teessoo irra taa'anii fi minjaaladha. Minjaalli mana namaa kan Bareechuu fi yeroo nyaata nyaatan irra kaawwachuuf garagaara.

Midhaan ooyruu bal'aa irratti baay'inaan oomishamee jiruudha. midhaannkuni yemmuu kanatti haammamuuf gahee jira. midhaan Kuni gogee jira. kan dhaabame sararaanidha. sararaan dhaabuun oomishtummaa guttisuu keessatti gahee guddaa qaba sababni Isaa qilleensa karaa sararaan kanaan keessa waan deemuuf.

Lafa qonnaa oomishni sararaan itti facaafamee bifa miidhagaadhaan margedha. Kunis galii guddaa kan argamsiisu yeroo ta'u makarachuuf immoo haala salphaa uuma. Haalli oomishaa akkasii kun kan bara ammayyaa keessa dhufedha.

Magaalaa keessatti balfa bakka tokkotti gatuun faayidaa guddaa argamsiisuu danda'eera. Kana jechuun balfi magaalaa xureessuu danda'u yeroo ammaa kana magaalota hedduu keessatti hojii irra oolaa jira. Kun immoo namoota baay'eedhaafis carraa hojii uumuu danda'eera.